Ibhakani elisetshenziswe ngabezempilakahle lifanekise umuntu egeza izandla empompini emhlophe libhalwe ngamabala ayisibhakabhaka lilombala omhlophe

Esibhedlela okwelatshwa izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo . Umongikazi ubambe ingalo yesigulane umhlaba ijekiseni bavale umlomo lamakhala.

Odokotela labomongikazi baphakathi kwehlelo lokuhlaba abantu esigabeni ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane udokotela wesilisa uhlaba untombazana ngejekiseni emhlophe uvale amakhala ugqoke ibhatshi elimhlophe.

Abezempila kahle baphakathi kohlelo lokufundisa abantu ngemkhuhlane ethelelwanayo bathathu bagqoke ekhanda okumhlophe njalo izigqoko zilithanga abantu bamile eceleni kwezindlu zabo balalele abezempilakahle bebafundisa

Emhlanganweni wezempilakahle owesilisa ukhuluma esebenzisa omazwakalisa ababili abaphambi kwakhe. Ugqoke amangilazi amnyama ugele lekhanda.

Ibhakane elisetshenziswe ukubika ngomhlangano ozakuba khona kwezempilakahle ngesikhathi esibekiweyo. Lifanekiswe owesilisa ogqoke iyembe emhlophe kanye lowe asifazana ogqoke ibhatshi elimnyama njalo bonke bayabobotheka.

Esibhedlela okwelatshwa khona abagulayo, uDokotela uhlaba isigulane esingumama engalweni esebenzisa ijekiseni emhlophe. Umama ugqoke isikipa esimnyama.

Abogaja lwezempilakahle obaba abathathu bancedisa isiguli esigula umkhuhlane wofuba othelelwanayo bagqoke izigqoko eziluhlaza kanye lezilithanga bazivikela ngitsho kusukela ekhanda begqoke ingwane ezimhlophe isiguli sigqoke ingubo yombala omnyama savala ngitsho lamakhala.

Isigulane sivule umlomo ukuba udokotela afake insimbi yokuhlola umkhuhlane ongaphakathi emlonyeni siqgoke iyembe emhlophe udokotela uvale ubuso Kanye lomlomo wakhe

Izigulane zimile ukuncediswa ngabezempilakahle abagqoke ama bhatshi amhlophe bahlezi njalo ezitulweni ezimhlophe ukuba bancedise abagulayo ngemithi etshiyeneyo

Izigaba eziyisikhombisa ezokifundisa ngokwenqabela umkhuhlane osezandleni. Kulendlela izandla ezibonakala ngayo ezibonakala zisenziwa ngendlela ezihlukeneyo kusiyafika kusigaba sokucina esesikhombisa lokhu kumncedisa ukwenqabela umkhuhlane osezandleni.

Udokotela uvale amakhala uhlaba isigulane. Ugqoke isigqoko esiluhlaza, isigulane sigqoke isigqoko esiluhlaza njalo balenwele ezimnyama baphambi kwethebuli.

Omama abagqoke izigqoko ezilembala etshiyeneyo bahlezi ezitulweni omunye wabo ufakwe umtshina ngudokotela ukumhlola. Udokotela ugqoke isigqoko esimhlophe wabopha inwele.

Esibhedlela okwelatshwa abagulayo abadala labancane. Umama umile phambi kwabantu abahleziyo abanye bemile ugqoke isigqoko esilamabalabala uthwele umntwana esandleni lephepha elimhlophe.

Owesilisa ogqoke ibhulugwe elimnyama leyembe elemkhono emfitshane, uyahleka ephambi kwempompi eqeda kukha amanzi esigubhini esilithanga.

Abezempilakahle baphakathi kohlelo lokufundisa ngokuhlazeka umntwana oyinkazana ukhotheme empompini ugeza izandla ugqoke isigqoko esibomvu esilamabala bala.

Abezempilakahle abesilisa abathathu labesifazana abamhlophe ababili bahlezi ezitulweni ezimnyama beqhuba umhlangano.

Abogatsha lwezempilakahle balomhlangano bengabesilisa kuletebuli emhlophe elelembu eluhlaza kanye lamankomitsho okunathela okuphuzwayo bagqoke ingubo ezitshiyeneyo zembala etshiyeneyo bayaxoxisana

Udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe umi labomongikazi abagqoke izigqoko eziyisibhakabhaka. Owesilisa ome labo ugqoke ibhatshi elimnyama kanye lamangilazi.

Abezempilakahle banika izifundo ezitshiyeneyo kubomama labo baba esigabeni esithile. Omama bagqoke amaqhiye omunye ugqoke ebomvu omunye ugqoke emhlophe.

Abezempilakahle omongikazi baphakathi komhlangano wokubaqeqetsha ngendlela zokwelapha ezitshiyeneyo njalo bagqoke izigqoko eziluhlaza lezigqoko ezimhlophe bavala imlomo yabo bahlezi ematafuleni njalo kulezigubhu ezamanzi phambi kwabo.

Abezempilakahle baqhuba uhlelo lokufundisa ngomkhuhlane wengqondo umhlaba wonke. Basebenzise ibhakane elimhlophe okubhalwe amabala kusetshenziswa imibala etshiyeneyo ehlanganisela isibhakabhaka, okuluhlaza kanye lokulithanga.

Ubaba ogula ingqondo umile uxhawulana lodokotela njalo uphakathi kwendlu ependwe ngombala omhlophe ubaba ulenwele ezinga kanywanga ezinkulu njalo izigqoko zakhe zidabukile.

Esibhedlela okwelatshwa abagula imikhuhlane etshiyeneyo .Abesilisa ababili lomama oyedwa bahlezi ezitulweni omunye owesilisa ugqoke amangilazi amnyama .

Esibhedlela okwelatshwa lokuhlolwa izigulane ezigula imkhuhlane etshiyeneyo. Umduli wakhiwe ngezitina eziluthuli njalo kule layithi phakathi eli layithileyo.

Esibhedlela okwelatshwa izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo. Udokotela umile phambili kwezigulane uthwele iphepha elimhlophe, ezinye zezigulane zimile ezinye zihlezi phansi.

esibhedlela ukwelatshwa abagula imikhuhlane etshiyeneyo odokotela bahlezi ezitulweni phambi kwamatafula bagqoke amabhatshi amhlophe izigulani zimile ezinye zihlezi phansi esinye isigulani sithwele amahlamvu aluhlaza

Esibhedlela okwelatshwa abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo, abesilisa labesifazana bahlezi ezitulweni. Phambi kwabo kulomama ogoqe izandla ohlezi phansi. Ugqoke isikipa esilithanga.

Isibhedlela esilemtshina etshiyeneyo, yokuhlola izigulane imikhuhlane . Silezivalo ezimnyama, njalo silemduli emhlophe, lemiduli elithanga.

Esibhedlela abagulayo abahamba besiyathola usizo kumadokotela kanye labo mongikazi umduli wakhiwe ngezitina ezincinyane njalo kulotshani obuluhlaza phambili.

Isibhedlela esakhiwe ngomduli olezitina ezincinyane njalo silamazenge amhlophe lamawindi amnyama. Silezihlahla eziluhlaza kanye lotshani.

Esibhedlela sokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo. Phandle kulezihlahla ,.ezinkulu lezincane. Ezilamahlamvu aluhlaza, njalo kulebhakane, elimnyama. Elibhalwe ngamabala amhlophe elokutshengisa izigulane kapho okumele ziqonde khona.

Yisikhathi sokuvakatsha esibhedlela okulabomama abagulayo omama ababili bavakatshele izigulani ezingomama. Umama ogqoke isigqoko esiyisibhakabhaka uhlezi embedeni.

Isibhedlela sabagulayo esilamafasitela kanye lezivalo esilezivalo akhiwe ngezintina ezincinyane njalo silotshani obuluhlaza phambi kwaso lezihlahla eziluhlaza.

umtshina usetshenziswa ngamadokotela labo mongikazi ukuphathela amaphilisi ukwelapha izigulane ezibhedlela ulombala obomvu kanye lombala omhlophe kube lomtshina phezulu owokukhangela ukuhamba kwegazi lezigulane

Ibhakani elimhlophe elitshengisa indawo ezitshiyeneyo zokugcinela iziguli. Limhlophe njalo kulotshani obuluhlaza kanye lenhlabathi eluthuli

Ikhabothi ehlala okusetshenziswa yisiguli nxa silalisiwe esibhedlela. Ilombala obomvu kanye lomhlophe. Kulomabonakude ophezu kwekhabothi lombheda okhanya kalufifi eceleni kwesiguli.

Isibhedlela esisetshenziswa ngamadokotela kanye labomongikazi ukwelapha izigulane ezitshiyeneyo sakhiwe ngezitina ezibomvu ezincinyane njalo kulotshani obuluhlaza phambi kwaso, silamazenge amhlophe.

Odokotela basendlini yokwelaphela okulemtshina yokuhlola iziguli. Omunye wabodokotela usesandleni sokunxele ugqoke isigqoko sengubo eyisibhakabhaka omunye njalo osesandleni sokudla ugqoke isikipa esombala omhlophe.

Isibhedlela indawo yokwamukela abantu abagula kakhulu, ilombala oyisibhakabhaka, kulamabala abhalwe ngombala obomvu, umduli uluchago. Kulabantu ababonakala phambili.

Esikolo esifunda abafundi abakuzinga eliphezulu kwezempilakahle. Abafundi abathathu baphakathi kwendlu yokufundela. Ababili bamile , oyedwa uhlezi esitulweni uyabhala. Bagqoke amabhatshi amhlophe.

Esikolo sabafundi abafunda izinga eliphezulu kwezempilakahle, indlu yokufundela ilamakhabothi lethebuli eceleni.

Esikolo sabafundi abafunda izinga eliphezulu kwezempilakahle abafundi besilisa labesifazane bahlezi ezitulweni phambikwabo imtshina abayibambileyo elombala omnyama lomhlophe

udokotela ufundisa abafundi ababili abesilisa indlela yokwelapha kusetshenziswa umuthi wesintu okuthiwa lichena ophezu kwethebuli elimnyama olombala oluhlaza.

Isikolo sabafundi abafunda bekuzinga eliphezulu silamatafula ayenziwe ngensimbi kanye lamawindi. Kulensimbi ezitshiyeneyo ezilombala omhlophe kanye lesibhakabhaka lesitulo esimnyama.

Amagabha atshiyeneyo abonakala phakathi kwendlu yezempilakahle lemitshina yokuthatha iziguli igazi kanye lamabhodlela akhona eminye imitshina imhlophe eminye imitshina ilithanga.

Ugwalo olufundisa ngezempilakahle kuhlanganisela lokwelamisela khatshana lulombala oyisibhakabhaka phezulu kanye lomhlophe phansi njalo lubhalwe ngamabala amhlophe.

Abezempilakahle baphakathi kohlelo lokulimukisa abantu ngumkhuhlane wetshukela. Ibhakane elimhlophe libhalwe ngamabala amnyama kanye labomvu.

Abezempilakahle okuhlanganisela omama abathathu bethula umbiko mayelana lohlelo lwecovid indlela oluqhutshwe ngalo bavale imilomo lamakhala.

Uhlelo lokukhankasela ezempilakahle. Kusetshenziswe itshathi elifanekiswe obaba ababili abagqoke amasudu amnyama, njalo kulemilayezo ebhalwe ngamabala abomvu kanye lamabala ayisibhakabhaka lamnyama.

Esibhedlela okwelatshwa izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo umduli wakhiwe ngezitina ezincane eceleni kume isitulo esincedisa abagulayo phambili kulobaba omileyo ogqoke isigqoko esilithanga lengwane.

Isibhedlela sokulapha abantu abagulayo, umduli ulombala olithanga, amawindi alombala oluhlaza. Umuntu umile egedini elivuliweyo.

Esibhedlela okwelatshwa izigulane ezigula imkhuhlane etshiyeneyo, owesilisa uphuma emnyango ugqoke ingwane ekhanda phambi kwakhe kulo wesifazane ongumongikazi ugqoke izigqoko eziyisi bhakabhaka.

Esibhedlela okwelatshwa khona abagula imikhuhlane etshiyeneyo. Imbodlela ezilombala olithuli lezivalo ezimnyama zifakwe imithi kwanamathiselwa amaphepha kuzo amhlophe. Owesilisa ume phambi kwazo.

Esibhedlela eselapha abagula imikhuhlane etshiyeneyo. Kulemibheda emithathu emnyama. Umduli umhlophe kanye lewindi elilodwa..

Esibhedlela okwelatshwa izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo. Umduli ulombala olithanga udokotela wesifazana umile wabambelela emdulwini amazenge amhlophe eceleni kulontombazana omileyo.

esibhedlela okuyelatshwa abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo imithi iphakathi kwekhabothi isemabhokisini kanye lemagabheni udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe ukhangele umtshina omnyama phambili kwakhe

Esibhedlela okwelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo. Umduli umhlophe, izivalo ziluthuli. Izitulo ziyame umduli, umbala oyisibhakabhaka.

Abezempilakahle abesifazana abayisikhombisa balomhlangano njalo abane bagqoke izigqoko eziyisibhakabhaka. Omunye ugqoke isigqoko esiluhlaza.

Esibhedlela sokulapha abagulayo, izigulane zihlezi phambi kwendlu yokwelaphela zilinde udokotela labomongikazi. Zigqoke izigqoko ezitshiyeneyo ezinye zivale umlomo.

Abezempilakahle bami phambi kwesibhedlela benika izifundo ezitshiyeneyo ebantwini abadala labancane, udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe umama okhulumayo ugqoke iqhiye eluthuli.

Isibhedlela sokwelapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo sakhiwe eceleni komgwaqo njalo kulotshani obuluhlaza kanye lebhakane elimhlophe. Sifulelwe ngamazenge abomvu ,kulesihlahla eceleni legedi elimnyama.

Esibhedlela sokwelapha abantwana abancinyane omama baselayinini kadokotela ukuba balaphise abantwana imkhuhlane etshiyeneyo abangabe beyigula.

Udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe kanye lesikipa esibomvu. Usemtshineni wakhe lendlini egcwele imithi etshiyeneyo eyokulapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo.

Esibhedlela okulaliswe abagulayo. Udokotela uhlola isigulane. Kulabodokotela abakhangelwyo, bebona indlela udokotela ayenza ngayo. Bakhona abagqoke amabhatshi amhlophe. Isigulane sikhamise umlomo, udokotela uvale amakhala.

Isibhedlela esilomduli olithanga lamazenge abomvu kuzakhiwo zazo lemota eme eceleni komduli eyokuthwala izigulani lomgwaqo olomzila omhlophe lemnyama

Isibhedlela esikhulu sokwelaphela, silamawindi ayisithupha. Lilodwa iwindi elivuliweyo, kulezitina ezibomvu ezincane phezulu. Kulophahla olumhlophe.

Isibhedlela esikhulu sokwelapha esilala iziguli lapho ezelatshwa ngamadokotela. Kulamawindi amanengi amancane lotshani obuluhlaza phandle, kanye lomduli owenziwe ngezitina ezincane uphahla lwakhona lumhlophe.

Esibhedlela okulatshwa khona izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo eyinye yezindlu ilembheda emithathu elombala omhlophe kanye loyisibhakabhaka phambi kwayo kulesivalo esilombala oluhlaza eceleni kulendawo yokukha amanzi

Esibhedlela okwelatshwa izigulane imikhuhlane etshiyeneyo. Umama ogqoke isikipa esibomvu uhlatshwa ngumongikazi engalweni. Umongikazi ugqoke isigqoko esimhlophe.

Abezempilakahle ababona ngokwelatshwa kwemikhuhlane etshiyeneyo elobungozi kuzigulane bamile phambi kwetafula . Abanye bagqoke izigqoko ezimhlophe. Oyedwa ugqoke isigqoko esiyisibhakabhaka lejesi emnyama.

Isigulane esigula imikhuhlane ekhona kulezi insuku silele saqamela ingalo. Sigqoke isigqoko esiyisibhakabhaka kanye lewatshi esandleni safaka amangilazi.

Esibhedlela okwelatshwa izigulane imikhuhlane etshiyeneyo. Isigulane silele embhedeni. Udokotela lomongikazi bakhangele isigulane. Bayasibingelela njalo besihlekelela.

Abezempilakahle ababona ngokwelatshwa kwemikhuhlane etshiyeneyo kuzigulane bame phambi kwetafula bagqoke izigqoko ezimhlophe . Omunye wabo oyedwa ugqoke isigqoko esiyibhakabhaka lejesi elemkhono emfitshane emnyama.

Udokotela uhlola isigulani umkhuhlane wetshukela. Uthwele umtshina wokuhlola olombala omhlophe kanye lolithanga obhalwe phakathi ngamabala amnyama.

Esibhedlela okwelatshwa abagulayo, udokotela ubambe umunwe wesigulane, uthwele ijekiseni, uthatha igazi emunweni. Ugqoke isigqoko esiyisibhakabhaka.

Udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe uhlola isigulane esigqoke iyembe emhlophe savala umlomo lamakhala indlela lumzimba opompa ngayo igazi esebenzisa umutshina omhlophe olebala eliyisibhakabhaka.

Odokotela basendlini yokwelapha isigulane. Isigulane silele. Simbathizwe ilembu, sagqokiswa ingowane ekhanda. Odokotela bavale imilomo ngamalembu. Ekhanda bagqoke ingowane, amalembu embethwe yisigulane, ingowane yesigulane, amalembu abodokotela, abavale ngawo imilomo, kanye lezigqoko zabo, konke kuyisibhakabhaka. Bafaka amagloves amhlophe.

Isigulane sifakwe ijekiseni esandleni, njalo sithwele umfanekiso wenhliziyo. Odwetshwe ngamabala amhlophe, egwalibeni elibomvu. Sigqoke isigqoko esimhlophe.

Udokotela lomongikazi baphambikwasigulane esilele embhedeni udokotela uyahlola isigulane njalo baxoxisana laso sikhanya sibobobotheka sihlekelela. Udokotela ugqoke ingubo elelembu lesibhakabhaka.

Isigulane esigqoke amangilazi kanye lesigqoko sombala oyisibhakabhaka sihlezi .Udokotela ubambe isiguli uyasihlola. Udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe umduli uyisibhakabhaka

Kulethebuli, abantu bahlezi. Kulezigulane, kulabomongikazi, abagqoie okumhlophe. Abalemitshina yabo, yokuhlola abantu, iziguli ezitshiyeneyo. Kulabantu abane, abahlezi ethebulini. Ababili ngabomongikazi. Ababili, yizigulane. Kulabanye ababonakala be

Isigulane sibambe idolo sizwa ubuhlungu edolweni ngezandla ezimbili sigqoke ibhulugwe elimhlophe kanye lesika esesibhakabhaka.

Isikhali esingcedisa udokotela ukuhlola izinto ezincane ziphume emfanekisweni zizinkulu simnyama njalo silemzila emhlophe eceleni kulegabha elilithanga lesivalo esibomvu

Isibhedlela esokuhlola selaphe abagula imikhuhlane etshiyeneyo. Silezikhali ezenziwe ngensimbi ezinkulu lezincane. Ezilombala omhlophe loyizibhakabhaka esinye sezikhali siphezu kwetafula silombala omhlophe lomnyama.

Izikhali ezisetshenziswa ngabe zempilakahle okuhlanganisela odokotela labo mongikazi ukuhlola imikhuhlane yezigulane etshiyeneyo. Imhlophe kanye lekhabothi imhlophe njalo.

Izikhali ezisetshenziswa ngabezempilakahle ukwelapha izigulane zenziwe ngensimbi njalo zimhlophe. Imbodlela ephezu kwethebuli imnyama ilephepha elimhlophe.

Isikhali esisetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola izinto ezitshiyeneyo silombala omnyama kanye lomhlophe. Eceleni kulomgqomo olithanga olesivalo esibomvu legwaliba elilamaphepha ananyathiselweyo amhlophe abhalwe ngokumnyama.

Izikhali ezisetshenziswa ngabe zempilakahle odokotela labomongikazi ukuhlola kanye lokwelapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo. Zilombala omhlophe kanye lomnyama zibhalwe ngamabala abomvu phakathi sivalo segilasi kulezinye izikhali ezincane ezitshiyeneyo.

Umtshina wokuhlola izigulane imikhuhlane etshiyeneyo esetshenziswa ngamadokotela ulombala omhlophe. Umbheda okulala khona izigulane ulombala omnyama. Njalo odokotela besebenzisa amalayithi atshiyeneyo aphezulu ephahleni.

Umtshina osendlini yokuhlola iziguli imikhuhlane etshiyeneyo etshengisa umabona kude wemkhuhlane esetshenziswa ngabodokotela kanye lemitshina yokuhlola ingaphakathi yomuntu.

Imbodlela isetshenziswe ukuphathela igazi lezigulane elilinde ukuhlolwa imikhuhlane etshiyeneyo ngodokotela labo mongikazi, ehlanganisela ebhalwe ngamabala aluhlaza etshathini elimhlophe.

Isikhali sokusebenzisa esibhedlela lapha okulabantu khona abagulayo silimbala omhlophe lombala phambili oyisibhakabhaka sabhalwa ngamabala oyisibhakabhaka phambili.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ngodokotela kanye labomongikazi ukuhlola izigulane imikhuhlane etshiyeneyo. Ulombala omhlophe kanye lombala oyisibhakabhaka. Ufakwe iphepha elimhlophe.

Udokotela utshengisa isigulane imphumela yalokhu okuphuma emtshineni. Nxa kade kuhlolwa ngabezempilakahle. Isigulane sigqoke ijesi emnyama udokotela ijazi elimhlophe bavale imilomo yabo.

Esibhedlela eseyelapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo okuhlanganisela abantwana labomama odokotela bahlola amazinyo ezigulane bagqoke izigqoko eziyisibhakabhaka bavala umlomo ngamalembu amhlophe izigulane zihlezi ezitulweni ezimhlophe

Esibhedlela okwelatshwa abagula imkhuhlane etshiyeneyo okuhlanganisela abantwana abancane. Umama uhlezi embhedeni lomntwana omncane eceleni. Udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe Umi phambi kwabo uthwele iphepha. Eceleni kulomama ohlezi embhedeni

Esibhedlela okwelatshwa kuhlolwe omama abazithwelayo bancediswe lokubeletha, owesifazana umile eceleni kukamama ohlezi phezu kombheda, owesilisa ubambe umntwana olele embhedeni.

Kusibhedlela eselapha omama labantwana kanye labanye abantu abagulayo, ibhakane lilombala omhlophe loyisibhakabhaka lomnyama sibhalwe ngamabala amhlophe.

Esibhedlela sabantwana kulemibheda embalwa. Kusetshenziswe ingubo eziluthuli lamalembu amhlophe. Kulomntwana oyisigulani ohlezi kunqola yokumncedisa.

Esibhedlela kulembheda eyisithupha elele izigulane ezimbili, bambathe ingubo ebomvu. Imibheda ilombala oyisibhakabhaka kanye lamafasitela alamakhetheni amalembu amhlophe.

Izikhali ezisetshenziwa ngabe zempilakahle ukuhlola lokwelapha izigulani ziphakathi kwamagabha amane alembala etshiyeneyo ehlanganisela omnyama, oyisibhakabhaka, oluthanga kanye lobomvu.

Isikhali esisetshenziswa ngodokotela ukukhulumisana nxa beselapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo silombala omnyama njalo phakathi silombala olithanga Kanye loyisibhakabhaka

Udokotela wesilisa ume eceleni kombheda wesigulane, ugqoke ibhatshi elimhlophe lamangilazi. Ubambe umtshina osetshenziswa ukuhlola izigulane imikhuhlane etshiyeneyo.

Inqola esetshenziswa ngabezempilakahle, omongikazi lamadokotela ukuthwala amaphilisi benika izigulane, iyenziwe ngensimbi. Ilombala oyisibhakabhaka.

Izikhathi ezintathu ezisetshenziswa ngabezemphilahle, odokotela labomungikazi ukuhlola izigulane, zilombala amhlophe njalo sicijile. Zibhalwe ngamabala amnyama.

Izikhali ezisetshenziswa ngodokotela Kanye labomongikazi ukuhlola lokwelapha izigulane esibhedlela. Zenziwe ngensimbi zilombala omhlophe lomnyama.

Izikhali ezisetshenziswa ngodokotela ukuhlola lokwelapha izigulani ezigula umkhuhlane owehlukeneyo zilombala omhlophe njalo zenziwe ngokutshiyeneyo

Izikhali zokwelapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo ezisetshenziswa ngudokotela ziphezu kwetebuli njalo zilempala etshiyeneyo ohlanganisela omhlophe Kanye loyisibhakabhaka

Isikhali esisetshenziswa ngabezempilakahle odokotela labomongikazi ukwelapha izigulane silombala omnyama lemzila emhlophe phakathi sibhalwe ngamabala amhlophe.

Izikhathi ezisetshenziswa esibhedlela ngabezempilakahle odokotela labomongikazi ukuhlola kanye lokwelapha izigulane zilombala omhlophe kanye loyisibhakabhaka.

Esibhedlela sezempilakahle okuhlolwa khona abantu abagulayo, udokotela ume eceleni kombheda okwendlelwe ilembu elimhlophe. Ugqoke ijazi elimhlophe njalo ubambe umtshina wokuhlola izigulani omhlophe.

Umtshina osetshenziswa ngodhokotela kanye labomongikazi ukuhlola izigulane imikhuhlane etshiyeneyo kuhlanganiselwa lezigulane ezikhipha amazinyo ulebala elimhlophe njalo umbhedha olala izigulane uyisibhakabhaka.

Isikhali esisetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola izigulane ezigula umkhuhlane otshiyeneyo silombala omhlophe phezulu kanye lobomvu.

Umtshina osetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola izinto ezitshiyeneyo ubhalwe ngamabala amhlophe lamabala amnyama njalo ulombala omhlophe kanye lombala omnyama.

Umtshina osetshenziswa ngabezempilakahle nxa beselapha izigulane. Ulombala omhlophe njalo wenziwe ngensimbi. Ulentambo emnyama. Abesilisa ababili, oyedwa umile ugqoke okumnyama. Omunye uphezu komtshina.

Amajekiseni amabili asetshenziswa ukuhlaba izigulane. Eyinye yamajekiseni ivuliwe yatshengisa inalithi ende eyensimbi, njalo ilombala obomvu. Eyinye ijekiseni ifakwe isivalo, ilombala omhlophe kanye loyisibhakabhaka.

Isikhali esisetshinziswa ngobodokotela ukuhlola izigulane senziwe ngensimbi sicijile phambili njalo sifakwe phezu kwelembu elibhalwe ngamabalaa amnyama lona limhlophe.

Isikhali esisetshenziswa ngabezempilakàhle ukuhlola izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo .Silombala omhlophe njalo phambi kwaso kulesitulo esiyisibhakabhaka lezandla ezimnyama ezimbili.

Umtshina osetshenziswa ngabezempilakahle esibhedlela ukuhlola izigulani ezitshiyeneyo. Ulombala omnyama lomhlophe kulombala olithanga loyisibhakabhaka phakathi.

Izikhali ezisetshenziswa ngodokotela labomongikazi ukuhlola izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo. Zilemibala etshiyeneyo ehlanganisela ,omhlophe, olithanga kanye loluhlaza.

Izikhali ezintathu ezensimbi ezisetshenziswa ngabezempilakahle odokotela labo mongikazi ukwelapha imikhuhlane yezigulane etshiyeneyo. Ilombala omhlophe kanye lomnyama.

Izikhali esisetshenziswa ngabezempilakahle, okuhlanganisela odokotela kanye labomongikazi ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo kuzigulane imhlophe, njalo kulomabonakude ananyathiselwe emdulini lesitulo esihlahla isigulane nxa sihlolwa.

Udokotela welapha isigulane esingumama silele embhedeni sigqoke iqhiye kanye lesigqoko esilebala elilithanga leliluthuli njalo kulemitshina emhlophe. Udokotela uvale amakhala ekhanda ugqoke ingwane eyisibhakabhaka kanye lesigqoko esimnyama.

Izigubhu ezimbili zimhlophe zilamabala aluhlaza zabhalwa njalo zilemithi yokuncedisa izigulane ezigulayo ziphezu kwetafula emhlophe.

Umtshina osetshenziswa ngu dokotela ukwelapha iziguli uxhunywe intambo eziyi sibhakabhaka lezimhlophe, kumhlophe ngokobala esandleni sokunxele kulesigubhi esimhlophe esivalwe ngesivalo esimnyama kwaxhunya intambo emhlophe elekhanda eliyisibhakabhaka.

Umtshina wezempilakahle osetshenziswa ngoDokotela kanye laboMongikazi ukuhlola umuntu ogulayo ingaphakathi yakhe lendlela ofakwe ngayo umhlophe ngombala.

izikhali ezinhlanu zenziwe ngensimbi njalo zisetshenziswa ngo dokotela kanye labo mongikazi esibhedlela ukuhlola imikhuhlane etsheyeneyo yezigulane

Umtshina asetshenjiswa ngabodokotela labezempilakahle ukuhlola indlela izigulane eziphefumula ngayo ikakhulu ezilomkhuhlane wenhliziyo uyabhala emtshineni ngebala eliluhlaza lebala elimhlophe elitshengisa izigulane indlela abaphefumula ngayo.

Isigulane silimele unyawo sasebenzisa insimbi emnyama safaka edolweni ukubana sincedise ukuba unyawo luqonde ukuze selapheke kakuhle sisile.

izikhali ezisetshenziswa ngabezempilakahle esokuqhala silompala oluhlaza esesibili senziwe ngamapulanka esesithathu silompala omhlophe njalo ezimbili ngezensimbi

Amagabha alombala olithanga amade kusukela kwelikhulu kusiya kwelincane. Phakathi athwele imithi etshiyeneyo eyokwelapha izigulane abhalwe ngamabala amnyama.

Umtshina wokuncedisa iziguli ukuhamba. Ulenyawo ezine njalo silobala olumhlophe. Insimbi lezi ziyancedisa isigulani ukubana sihambe kakuhle singawi ikakhulu iziguli ezilomkhuhlane wenyawo.

Imithi yesikhiwa engamaphilisi angamatshumi amabili, aphakathi kwebhokisi elimhlophe elilemizila emibili eyisibhakabhaka. Eceleni kulephepha elilemzila elibhalwe ngamabala abomvu lamnyama

Umuthi wesikhiwa ongamaphilisi uphakathi kwebhokisi elilombala oyisibhakabhaka, libhalwe ngamabala amhlophe. Welapha imikhuhlane etshiyeneyo ehlanganisela ukutshaywa likhanda kanye lomzimba obuhlungu.

Umuthi wesikhiwa wokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo. Usegabheni elimhlophe elilo mbala oyi sibhakabhaka kanye lobomvu lomhlophe. Kubhalwe ngamabala ayi sibhakabhaka.

Amaphilisi ayisikhombisa ngawokwelapha izigulane, amhlophe, aseceleni kwebhokisi elimhlophe elilomzila oyisibhakabhaka elibhalwe ngamabala amhlophe lamnyama.

Umuthi wesikhiwa wokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo uphakathi kwebhokisi elilemibala ehlanganisela omhlophe kanye loluhlaza kubhalwe ngamabala amnyama, abomvu kanye lamhlophe.

Imithi yesikhiwa yokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo ehlanganisela ofuba. Iphakathi kwamambodlela amabili aluthuli njalo alezivalo ezimhlophe.

Umuthi wesikhiwa wokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo ohlanganisela owokukhwehlela usembodleleni emnyama ilesivalo esimhlophe. Ulebhokisi elithanga eceleni.

Umuthi wesikhiwa wokwelapha izigulani usegabheni olombala omhlophe oyisibhakabhaka kanye lolithanga ubhalwe ngamabala amhlophe lamnyama eceleni kule bhokisi lakhona elimhlophe njalo lephepha elibhalwe ngamabala amnyama.

Imithi yesikhiwa yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo iphakathi kwamabhokisi abhalwe ngamabala alemibala etshiyeneyo. Amanye amaphilisi aseceleni alemibala emhlophe angamatshumi amabili.

Umuthi wesikhiwa wokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo, uphakathi kwegabha elimhlophe, isivalo silombala oyisibhakabhaka. Eceleni kulomzila olemibala etshiyeneyo ehlanganisela isibhakabhaka, kanye lobomvu.

Imithi yesikhiwa yokwelapha abantu abagulayo imikhuhlane etshiyeneyo iphakathi kwamagamba amhlophe amakhulu lamancane anamathiselwe amaphepha alemilayezo yokuba isebenza njani.

umuthi wesikhiwa wokugcoba enweleni usegabheni elilithanga elibhaklwe ngamabala amnyama lilesivalo esimhlophe

Umuthi wesikhiwa wokwelapha izigulane ezigulayo imikhuhlane etshiyeneyo usebhokisini elibhalwe ngamabala abomvu, amnyama kanye layisibhakabhaka.

Umuthi wesikhiwa wokuyelapha imikhuhlane etshiyeneyo usembodleleni olithuli eceleni kulebhokisi lakhona elilithuli njalo libhalwe ngamabala amhlophe lamnyama

umuthi wesikhiwa oyelapha izigudlane ezigula imikhuhlane wokuba lezibungu esiswini usebhokisini omhlophe elilompala olithanga ubhalwe ngababala abomvu lamnyama

Imithi yesikhiwa yokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo ifakwe phakathi kwamakhabothi amabili isemabhokisini atshiyeneyo abhalwe imilayezo lendlela okumele isebenze ngayo.

Imithi yesikhiwa eyokwelapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo. Isemabhokisini amathathu alembala etshiyeneyo yabhalwa ngamabala amnyama, aluhlaza kanye labomvu.

Amaphilisi asemaphakethini amabili okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Angamatshumi amabili. Elinye iphakethe likhangele phansi elinye likhangele phezulu. Ayisibhakabhaka.

imithi yesikhiwa efakwe embodleleni ezimbili isetshenziswa ukwelapha abantu imikhuhlane etshiyeneyo imbodlela zinamathiselwe ngamaphepha amhlophe yabhalwa ngamabala amnyama

Imithi yesikhiwa esetshenziswa ngabezempilakahle, odokotela kanye labomongikazi ukwelapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo, isemabhokisini amathathu alemibala eminenginengi etshiyeneyo.

Amaphilisi wokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo, angamatshumi amabili .Njalo aphakathi kwamaphepha amhlophe ,lebhokisi lakhona limhlophe libhalwe ngamabala amnyama kanye lamhlophe.

Amaphilisi okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, aphakathi kwebhokisi elimhlophe elilombala oyisibhakabhaka phezulu laphansi. Kusetshenziswe umbala omnyama ukubhala ibhokisi kanye lesilinganiso samaphilisi sibhaliwe.

Umuthi wesikhiwa osembhodleni eluthuli lephepha elinanyathiselweyo elimhlophe elilebala eliyisibhakabhaka, ngowokukhwehlela njalo ulapha abadala labancane

Umuthi wesikhiwa osetshenziswa ukugeza umzimba, kanye lenwele ukuba kuhlale kuhlanzekile. Usegabheni eliluhlaza njalo ubhalwe ngamabala amhlophe kanye lamabala amnyama.

Amaphilisi esikhiwa alikhulu aphakathi kwebhokisi elilombala omhlophe, obomvu, kanye lolithanga asetshenziswa ngudokotela ukunika izigulane eziswela igazi.

Imithi yesikhiwa esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo esetshenziswa kuzigulane. Iphakathi kwamabhokisi alemibala etshiyeneyo. Elinye lamabhokisi lilombala obomvu loluhlaza kanye lolithanga.

Amaphilisi asetshenziswa ngolodokotela labomongikazi. Ukwelapha izigulane, ezigula imikhuhlane, etshiyeneyo. Ehlanganisela ukutshaywa likhanda. Aphakathi kwephakethe, njalo amhlophe.. Alitshumi ngokubalwa

amaphilizi okwelapha abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo, asemaphakethini amabili elinye likhangele phansi elinye likhangele phezulu njalo kulam philizi alikhulu phakathinxa ehlanganiswa kulebhokisi ngemva kwawo elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama

Amaphilisi asetshenziswa ukwelapha izigulane ezitshiyeneyo imikhuhlane asegabheni elimhlophe elibhalwe ngamabala abomvu, ayisibhakabhaka kanye lamabala amnyama.

Amaphilisi alitshumi, awokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo. Aphakathi kwephepha, elibhalwe ngamabala amnyama, indlela asetshenziswa ngayo, njalo amanye aphakathi kwebhokisi elimhlophe, elibhalwe ngamabala amnyama.

Amaphilisi alitshumi okwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo. Amanye aphakathi kwebhokisi elimhlophe. Kwabhalwa ngamabala amnyama, njalo alombala oyisibhakabhaka.

Umuthi wesiphiwo wokwelapha uphakathi kwebhokisi elimhlophe kanye lombodlela elomuthi obhalwe ngamabala amnyama, ngowokwelapha iziguli ezigula imikhuhlane etshiyeneyo.

Amaphilisi okusebenzisa kuziguli ezigula kakhulu asebhokisini elombala oluhlaza kanye lombala oyisibhakabhaka abhaliwe ngitsho lendlela yokusebenzisa.

Umuthi yokwelapha iziguli osebhokisini elimhlophe olebala eliyisibhakabhaka wabhalwa ngamabala amnyama, omunye umuthi ukhitshelwe phandle olamaphilisi afika alitshumi.

Isibhedlela esakhiwe ngezitina ezibomvu safulelwa ngamazenge amhlophe siphambi kotshani obuluhlaza .Njalo sisetshenziswa ukwelapha izigulane ezigula imkhuhlane etshiyeneyo .

umuthi wesikhiwa oyelapha amehlo usebhokisini elimhlophe ubhalwe ngamabala abomvu lamabala amhlophe njalo ulebala elibomvu ngaphandle phezulu laphansi

Umuthi wesikhiwa owokwela izigulane imikhuhlane etshiyeneyo. Isebhokisini elimhlophe njalo ulamabala amnyama, wafanekiswa lebala eliluhlaza.

Umuthi wesikhiwa osetshenziswa yisigulane ukwelapha umkhuhlane othize usegabheni elimhlophe njalo umuthi wakhona umhlophe isigulane sifaka emunweni ukuze siwugcobe.

amaphilisi okwelapha alitshumilambiliamanye asebhokisini eliyisibhakabhaka phezulu abhaliwe lokuthi isigulane siwanatha njani

Imbhodlela elamaphilisi angamatshumi ayisithupha ukwelapha izigulane emkhuhlane etshiyeneyo imhlophe ngombala itshengise iphepha elilo kulithanga kanye lamabhalwe ngokumhlophe.

Umuthi wesikhiwa wokwelapha amehlo usembondleleni eluhlaza olephepha elimhlophe ubhalwe ngamabala amnyama kulamahlamvu aluhlaza aseceleni lomuthi.

Ibhokisi lamaphilisi, elilamaphilisi okwelapha iziguli ezingamatshumi amabili , amaphilisi akhona aphakathi kwebhokisi elilomzila oluhlaza lomzila olithanga , limhlophe ibhokisi njalo libhalwe ngamabala amnyama

Imithi esetshenziswa manje yokwelapha izigulane, omunye usembodleleni elesivalo esimnyama, imbodlela emhlophe, usemaphakethini amhlophe abhalwe ngamabala amnyama.

Imithi yokwelapha izigulane itshengiswe kundleko ezitshiyeneyo, ephezulu lendleko ephansi .Eminengi imithi itshengiswe ilamabhokisi amhlophe amanye aluhlaza amanye njalo abomvu.

Imithi Yesimanje eyokwelapha esibhedlela imibili OmunYe ulesivalo esiyisi bhakabhaka legabha lakhona limhlophe omunye ngowebhokisi elimhlophe lebala elibomvu Kanye labala eliyisibhakabhaka imithi yokwelapha abantu abagulayo

Umuthi ofakwe esigubhini ukubana wenqamele imikhuhlane egulwa ngabantu ngalesi isikhathi esamanje umuthi lo usesigubhini esibhalwe ngamabala amnyama ulombala njalo obomvu ngitsho lomhlophe ubhaliwe indlela yokusebenzisa lowo muthi.

Esibhendlela sabomama abagula umkhuhlane wegqondo sakhiwe ngezitina ezincane ezibomvu sadwetshwa lomzila omhlophe phezulu omama balayinile abanye bahlezi phansi.

Esibhedlela okulatshwa abantwana abagula imikhuhlane etshiyeneyo. Oesifazane ogqoke iqhiye eluhlaza lesikipa esimhlophe uthwele umntwana ongagqokanga phezulu. Eceleni kume abesilisa ababili.

Abantwana abancane abasakhulayo bagqoke izigqoko ezifananayo eziyibhakabhaka omunye wabo ijesi emnyama omunye ugqoke isigqoko esimhlophe esilebala elilithanga.

Abantwana abangabafana labangamantombazana, bagqoke izigqoko ezilamabalabala. Abangabafana bahlezi phansi. Abangamantombazana bamile. Umphathiwabo owesilisa ugqoke amangilazi.

Abezempilakahle basemgwaqweni bahamba bebhoda bekhankasa ngohlelo abalalo. Bagqoke izigqoko eziluhlaza inengi labo, baphethe ibhakani elilithanga elilomzila omhlophe.

abezempilakahle baphakathi kohlelo lokumukisa imikhuhlane etshiyeneyo engahlasela abantwana abancinyane bafake ibhakane elibhalwe ngamabala amnyama njalo njalo lilombala oyisibhakabhaka kwafanekiswa labantwana

Esibhedlela sabantwana umongikazi ume eceleni kombheda okulele umntwana ombathe ilembu eliyisibhakabhaka. Umongikazi uthwele amaphepha njalo ugqoke iziqgoko eziyisibhakabhaka.

Esibhedlela sabantwana udokotela uhlola umntwana ogulayo ogqoke iyembe yombala oyisibhakabhaka njalo udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe, wagqoka lamagilovisi uhlola umntwana ongumfana.

Umfana utshova ibhasikili elilombala obomvu leviri elimnyama. Ugqoke isikipa esilithanga lebhrugwe elimnyama elilomzila olithanga ngaphansi. Ugqoke ama socks ayisibhakabhaka lezicathulo ezimnyama.

Ibhakani lisetshenziswe ngabezempilakahle ukukhankasela uhlelo oluzakubakhona ukuvukela umkhuhlane wofuba libhalwe ngamabala aluhlaza kanye lamabala abomvu lafabekiswa umama ovale umlomo

Umfanekiso otshengisiweyo owezempilakahle ofundisa omama indlela yokwelamisa abantwana kulomfanekiso otshengisiweyo obhalwe ngebala olithanga umfanekiso wabantu umama ,ubaba kanye labantwana abancane.

Ugatsha lwezemfundo eyabantwana abasakhulayo, abantwana abanengi abangamantombazana abagqoke izigqoko zombala omhlophe phezulu lombala oyisibhakabhaka phansi. Kulombalisi wesilisa ogqoke ibhulugwe elimhlophe kanye leyembe eyombala oyisibhakabhaka.

Ibhakane eoisetshenziswe ngabezempilakahle. Elifanekiswe abantu abahlanu. Abagqoke izigqoko ezilamabala atshiyeneyo, njalo abenkolo ethize. Lilombala oluhlaza, njalo libhalwe ngamabala amhlophe.

Kusesibhedlela sabantwana , umongikazi ugqoke okuluhlaza lengwani emhlophe . Kulomtshina lomntwana oleleyo embhedeni, umongikazi uyamhlola umntwana omncinyane. Ugqoke okwebala elenhlabathi.

Isigulane silele embhedeni eceleni udokotela wesilisa omhlophe ogqoke ibhatshi elimhlophe uncedisa isigulani eceleni kwakhe kulabesilisa abane abasizana lodokotela.

Isitolo esithengisa imithi etshiyeneyo yokwelapha izigulane isemakhabothini njalo iphakathi kwama bhokisi alembala etshiyeneyo. Owesilisa othengisayo ume phambi komtshina ugqoke amangilazi.

Iziphathamandla ezinhlanu ezesilisa lezimbili zesifazana zilomhlangano zihlezi phambi kwetafula eluthuli elamankomitsho amhlophe phezulu.

Esibhedlela okwelatshwa abagulayo udokotela wesilisa ugqoke ibhatshi elimhlophe ubhalela isigulane esingumama esimbathe ingubo elomzila ebomvu Kanye lemnyana.

Esibhedlela okwelatshwa abagulayo udokotela uhlola isigulani esilele embhedeni sigqoke ibhulugwe elibomvu. Umtshina kadokotela ulompala oluhlaza kanye lomnyama.

Abezempilakahle bagqoke izigqoko zokuvikela eziyisibhakabhaka bavala ubuso lamakhanda omunye wabo ufafaza umuthi wokuvikela ukumemetheka komkhuhlane emva kwakhe kume owesilisa ogoqe isandla.

Owesilisa ogqoke ingwane yokuzivikela ulele phansi wehlelwe yingozi abezempilakahle bayamhlola bamkhipha ingwane ayigqokileyo bagqoke izigqoko ezibomvu.

Udokotela wesilisa ugqoke ibhatshi elimhlophe, lebhulugwa eliyisibhakabhaka. Uhlezi phambi kwezigulane ezimbili. Owesiisa, lowesifazana. Usebenzisa ijekiseni, ukuthatha igazi kwesinye isigulane.

Udokotela wesilisa ugqoke ijazi elimhlophe, kanye lebhulugwa eliyisibhakabhaka. Uhlezi phambi kwezigulane ezimbili zesilisa. Uthatha omunye wezigulane igazi, esebenzisa ijekiseni.

Udokotela wesilisa oyelapha izigulane umile ugoqe izandla njalo ugqoke ibhatshi elimhlophe. Ugaxe isikhali sakhe sokuhlola izigulane esimnyama.

Owesilisa oyisiphathamandla uhlezi ehofisini ugqoke ingwane eyisibhakabhaka kanye lesikipa lejesi emnyama. Umduli wehofisi umhlophe ulesivalo esilithanga.

Udokotela wesilisa uhlezi phansi kwezigulane ezimbili. Uthatha igazi esebenzisa ijekiseni komunye wezigulane. Ugqoke ijazi emhlophe kanye lebhulugwe elisibhakabhaka.

Umongikazi kanye lezigulane ezilande ukuzokwelatshwa bavale umlomo lamakhala njalo umongikazi uhlaba esinye sezigulane ngejekiseni engalweni.

Ewofisini owesilisa uhlezi esitulweni esimhlophe, wagqoka isikipa kanye lengwane eyisibhakabhaka lejesi emnyama ebhalwe amabala amhlophe phambili.

Esikolo semfundo yezinga eliphezulu kwezempilakahle, odokotela abangabafundi bafunda ukwendlula umbheda wezigulane. Bagqoke amajazi amhlophe bavala umlomo lamakhala.

Indlu yokusebenzela lapho kulojaha ohlezi esitulweni esimhlophe kanye lethebulini emhlophe .Ulandisela omvakatsheleyo ugqoke ingubo elombala oyisibhakabhaka lejesi enyama kanye lengwani eyisibhakabhaka .Kulomtshina phambi kwakhe owokusebenzisa .

Esibhedlela seziguli, kulomitshina wokubonisa odokotela. Odokothela balemtshina etshiyeneyo abalalela khona imipikhitsha ethethe abantu. Odokothela bagqoke izigqoko ezombala wesibhakabhaka. Imtshina imhlophe , kulamalayithi amhlophe lumduli.

Udokotela uhlola isiguli ugqoke ibhatshi elimhlophe kanye lemitshini yakhe alayo yokulalela ukuphefumula kwesiguli isiguli sigqoke isigqoke esimhlophe udokotela uhlola isiguli kulekhabothi elemithi ngemuva kukadokotela udokotela uhlezi ezitulweni esimhlophe ulomtshina obomvu

indlu yokwelaphela etshengisa odokotela abane kulesigulane esilele embhedeni bebona imitshina yabo omabona kude ngendlela yokwelapha isigulane bagqoke amabhatshi amhlophe njalo ezinye ingubo abazigqokileyo ziluhlaza

Kusibhedlela esithengisa imithi lokwelapha abantu abagulayo umama uhlezi phezu kombheda ugqoke isigqoko esilamabalabala .Uthwele umntwana omncane

Isibhedlela esithengisa imithi yokwelapha izigulane etshiyeneyo silombala omhlophe lamawindi ayisibhakabhaka kanye lamnyama abantu abathathu baseceleni kwesitolo.

Isitolo esithengisa imithi yokwelapha izigulane etshiyeneyo. Limithi iphakathi kwekhabothi ilembala etshiyeneyo iphakathi kwamagabha kanye lamabhokisi. Phansi kulomabonakude olayithiweyo otshengisa umbala oyisibhakabhaka wona umnyama.

Esitolo esithengisa imithi yokwelapha izigulane etshiyeneyo. Imithi iphakathi kwekhabothi. Isemabhokisini ahlukeneyo. Eceleni iwindi lilensimbi ezimhlophe.

Isitolo esithengisa imithi yokwelapha izigulani iphakat kwekhabothi isemabhokisin atshiyeneyo eceleni kulegabha lamanzi eliyisibhakabhaka

Isitolo esithengisa imithi yokwelapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo, silamawindi amnyama lomduli omhlophe. Kulesihlahla esilamahlamvu aluhlaza eceleni lemota emhlophe ilabantu.

Esitolo okuthengiswa imithi yokwelapha izigulane .Owesilisa ume phambikwemithi ugoqe izandla .Ugqoke ijazi elimhlophe, ngemva kwakhe imithi ifakwe ekhabothini.

esitolo esithengisa imithi yokwelapha izigulane i ikhuhlane ehlanganisela ufubaukutshywa likhanda leminye imikhuhlane eminengi u dokotela welula isandla ukuthatha yeminye yemithi ugqoke ibhatshi elimhlophe ubophe ikhanda

Esitolo esithengisa imithi etshiyeneyo yokwelapha izigulane eyesikhiwa imithi iphakathi kwamabhokisi alembala etshiyeneyo njalo ifakwe phakathi kwekhabothi.

Kusibhedlela esithengisa imithi yokwelapha abantu abagulayo. Izakhiwo zilombala omhlophe lamazenge abomvu. Kulamawindi ayisibhakabhaka, eceleni kulomgwaqo lotshani obuluhlaza.

Esibhedlela okuthengiswa imithi yesikhiwa yezigulani etshiyenayo. Iphakathi kwekhabothi emhlophe njalo isemabhokisini amhlophe alemibala etshiyeneyo. Yababhalwa ngamabala abomvu, amnyama kanye lamhlophe.

Esitolo esithengisa imithi yokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo, eminye imithi ngeyokwelapha imikhuhlane ehlanganisela ukubulawa yisisu. Isekhabothini emhlophe elomzila oluhlaza.

Esitolo esithengisa imithi etshiyeneyo. Amabhokisi alemithi yokwelapha izigulane imikhuhlane eminengi. Aphakathi kwe khabothi emhlophe elomzila oluhlaza.

Imithi ethengiswa esitolo ifakwe phakathi wekhabothi. Eyokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo. Iphakathi kwamabhokisi amhlophenjalo ibhalwe ngamabala amnyama labomvu

Imithi yesisikhiwa emihlanu , eyokwelapha izigulane ezigula imikhuhlane ehlanganisela ukukhwehlela , ufuba kanye lokutshaywa likhanda , iphakathi kwekhabothi esitolo esithengisa imithi

Isitolo esithengisa imithi yokwelapha izigulane. Obaba abane bame phambi kwemota emhlophe. Umduli wesitolo mude njalo ulamawindi.

Imithi esekhabothini esibhedlela esithengisa imithi eyokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo ehlanganisela eyofuba kanye lokukhwehlela isemabhokisini amhlophe alama balabala atshiyeneyo ehlanganisela ebomvu kanye layisibhakabhaka.

Isibhedlela esithengisa imithi etshiyeneyo eyokwelapha izigulane ezigula imkhuhlane ehlanganisela ufuba, ikhanda Kanye lesisu leminye eminenginengi iphakathi kwekhabothi njalo eminengi yayo isemabhokisini amhlophe alamabala atshiyeneyo.

Isitolo esithengisa imithi etshiyeneyo yesikhiwa isebenzise ikhabothi emhlophe amabhokisi a lamaphilisi leminye imithi alembala etshiyeneyo.

Isibhedlela esithengisa imithi esemabhokisini elembala etshiyeneyo ifakwe emakhabothini amhlophe. Umduli phezulu ulebala elimhlophe wabhalwa ngamabala amnyama.

Isibhedlela esithengisa imithi etshiyeneyo eyokwelapha abantu abagula imikhuhlane ehlanganisela, ikhanda, isisu kanye lomzimba wonke nje. Ilekhabothi elemithi etshiyeneyo eminye isemabhokisini amhlophe alamabalabala.

Ikhabothi esetshenziswe ngabezempilakahle ukufaka imithi etshiyeneyo yokwelapha izigulane esemabhokisini alemibala eminenginengi ehlanganisela umbala oluhlaza lobomvu.

Abezempilakahle abahlola izinto ezitshiyeneyo abazifaka zizincane basebenzise imtshina yokubona ubukhulu bahlole imkhuhlane etshiyeneyo.

Ezempilakahle ezithengisa imithi ephakathi kwe khabothi elimhlophe. Imithi isebhokisini elamabala atshiyeneyo. Eminye imithi iphakathi kwebhokisi elimhlophe lamabala ayisibhakabhaka Ikhabhothi ilomzila oyi 'green'.

Imota yokuthwala iziguli ime phambili kwesibhedlela ilindele ukubana incedise abagulayo ilombala omhlophe yabhalwa ngamabala abomvu lamabala oluhlaza .

Abezempilakahle, bakuhlelo lokukhankasa. Befundisa ngezifundo ezitshiyeneyo. Abadlali bebhola, bangemva kwabo. Bagqoke izigqoko ezilithanga.

Abezempilakahle baphakathi kohlelo lokufundisa abantu esigabeni abadala labancane umfana ume phambi kwabantu ugqoke isikipa esimhlophe.

Odokotela bakuhlelo lokuhlola imikhuhlan etshiyeneyo, esigabeni. Umfana ugqoke isikipa esilithanga. Uhlolwa ukuhamba kwegazi emzimbeni. Kulemota eme ngemuva, kanye labantu abalinde ukuhlolwa.

Odokotela kanye labomongikazi, baphakathi kohlelo lokukhankasa. Bekhankasela ezempilakahle, bagqoke amabhatshi amhlophe. Baphethe ibhakane elibhalwe ngamabala aluhlaza layisibhakabhaka kanye labomvu.

Esikolo esilabafundi abakuzinga eliphezulu abezempilakahle baphakathi kohlelo lokufundisa abafundi izifundo ezitshiyeneyo. Abafundi abangabafana lamankazana bagqoke izigqoko ezilombala etshiyeneyo ohlanganisela olithuli, olithanga kanye lomhlophe.

Abezempilakahle basemhlanganeni lapha abafunda khona owesifazana ume eceleni kwebhakani elilithanga elinamathiselwe amaphepha afundiswa ngawo ugqoke isikipa esimnyama ngemva kwakhe kulebhakani elibhalwe indlela uhlelo oluzaqhutshwa ngalo

Abezempilakahle baphakathi kokuqhuba umhlangano esigabeni. Owesilisa ume eceleni kwesitulo esimnyama, njalo ugqoke amangilazi amnyama.

Ixuku labantu abatsha amankazana kanye labafana baphakathi kohlelo kokulalela abezempilakahle bebafundisa ngezifundo ezitshiyeneyo. Bagqoke izigqoko eziyimibala etshiyeneyo njalo kulesibhakabhaka lamayezi akhanyayo lezihlahla.

Owesilisa ufundisa ngezifundo zempilakahle, utshengisa abantu indlela yokuziphatha ikakhulu ukuhlala uhlanzekile egeza izandla empompini emhlophe. Ugqoke izicathulo ezimnyama.

Abezempilakahle banika omama ukudla okwakha umzimba. Kulezitulo ezilelembu elilithanga njalo lesitulo esilelembu elilombal oyisibhakabhaka. Umama wezempilakahle ugaoke isikipa esilombala oyisibhakabhaka njalo.

Owesilisa okhankasa ngezempilakahle ugeza izandla empompini etshengisa ukuba kuqakathekile ukuhlanzeka. Impompi emhlophe iseceleni kotshani obuluhlaza.

Abempilakahle abesilisa abane labesifazana ababili. Balomhlangano njalo baphambi kwenkundla, kulama bhodlela amabili alezivalo eziyisibhakabhaka. Owesifazana uyakhuluma ethwele umazwakalisa.

Abantwana abathathu oyintombazane lamajaha amabili bahlezi phezu kombheda bavalelwa elenjini elimhlophe elokuvikela iminyane ethelela I malaria oyintombazane ugqoke isigqoko esiluhlaza umfana oyedwa ugqoke isikipa esiyisibhakabhaka.

Odokotela labomongikazi bafundisa abantu ngezempilakahle bagqoke izigqoko ezimhlophe kanye lengwani ezimhlophe abantu abatshiyeyo baphakamise izandla

Ukhulu ugqoke isigqoko esiluhlaza umama eceleni ukhanya ethokozile ugqoke njalo isikipa esiluhlaza esilokumhlophe ubophele ijesi ebomvu lesigqoko esilamabalabala kulabantwana abadlalayo omunye ugqoke iskipa esiluhlaza njalo ukhulu ugqoke ingwane ebomvu.

Kulabantu abamileyo ngaphansi kwamatende kulezitulo ezimhlophe ezilayinisweyo amatende amhlophe kulotshani obuyi green lezihlahla ngemuva kwamatende ezibonakalayo abantu bamile bayaxoxa kuletende elitshengisa umbalo

Amantombazana abephakathi kohlelo lokufunda ngezempilakahle. Amanye aguqile amanye amile. Afanekise amaphepha alombala omhlophe kanye lobomvu, njalo athwele izigqoko zokugqoka ngaphansi.

Amantombazana amabili aqgoke izikipa ezilithanga ezibhalwe ngamabala omhlophe omunye oyedwa uqgoke isikipa esimhlophe esibhalwe ngamabala alithanga zibhalwe umlayezo efundisa ngohlelo lokuvikela omama lamantombazana ukuhlukunyezwa

Abezempilakàle balayeza ngezomhlangano ozabakhona owezifundo eziphathelane lokwelamisela khatshana. Umama ogqoke isigqoko esilamabalabala umile eceleni kwebhakane uthwele amabhanana.

Abezempilakahle baphakathi kohlelo lokukhankasa, untombazana ogqoke isiketi esiluthuli leyembe emhlophe wamukela ibhokisi elibomvu kumama ovale umlomo lamakhala.

Esibhedlela okwelatshwa omama abazithweleyo. Owesifazana ulele phezu kombheda wavula isisu sakhe. Ugqoke amangilazi lesikipa esilamabala ayisibhakabhaka kanye lamhlophe.

Udokotela uhlaba umama ijekiseni eyokuvikela ukwelamisa. Umama ukhangele eceleni uvale umlomo lamakhala ngelembu elilithanga njalo udokotela uvale umlomo wagqoka ama gloves amhlophe.

Ubaba lomama ekhamelweni lokulala. Ubaba kagqokanga phezulu, ugqoke ibhulugwe elilemizila. Umbheda ulengubo emhlophe. Umama ubophe inwele ezimnyama. Kulelayithi njalo elimhlophe

OMongikazi laboDokotela basemhlanganweni ofundisa ngokuhlolwa komkhuhlane we ngculaza. a! Inengi labo ligqoke amabhatshi amhlophe abanye bagqoke amabhatshi abomvu.

Itshathi elimhlophe elisetshenziswe ngabezempilakahle ukufundisa omama kanye lamantombazana libhalwe ngamabala abomvu kanye lamabala ayisibhakabhaka, lafanekiswa untombazane ogqoke isikipa esiluhlaza.

Abezempilakahle abesifazane labesilisa bagqoke izigqoko zabo ezilithanga bavala lemilomo yabo bekhankasa bekhankasela ezempilakahle.

Isikali esisetshenziswa ngodokotela ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo kulabo abagulayo. Silombala oyisibhakabhaka kanye lomhlophe .Senziwe ngensimbi

Izikhali ezisetshenziswa kwezempilakahle ukuncedisa abantu abazelula imizimba nxa sebelimele kumbe sebelolunye uhlupho. Ilombala obomvu kanye leyinye elombala omhlophe lentambo eziyisibhakabhaka.

Isitulo esilamavili esisetshenziswa ngabe zempilakahle ukuncedisa izigulane ezingenelisi ukuhamba silamavili amnyama silombala obomvu.

Owesilisa ume phambi kwemitshina eminengi, esetshenziswa ngodokotela ukwelula imizimba yezigulane njalo ilombala omhlophe, oyisibhakabhaka kanye leluhlaza.

Abezempilakahle, odokotela, kanye labomongikazi. Bami phambi kwesigulane, esilimele unyawo. Kwafakwa insimbi,n yokuncedisa, ukuba unyawo luqonde. Isigulane sigqoke izicathulo ezimhlophe.

UDokotela umi phambi kwesigulane esilele embhedeni sakhangela phansi. Uyaselapha esebenzisa umtshina ukuba elule umzimba. Udokotela ugqoke iyembe eyisibhakabhaka wavala umlomo.

Amanzi ehlanzekileyo awokunatha ayhela kuglasi Okuncedisa umuntu oqeda ukugijima ukuba anathe athole amandla. Ahlambulukile iglasi limhlophe umbala.

Umuntu olele phansi uqondise unyawo olulodwa olwesandleni sokunxele unyawo olwesandleni sokudla waluphakamisa wagobisa amadolo wawabamba ngesandla sakhe ukubana azelule ukwenzela ukubana igazi ligijime kahle emzimbeni wakhe.

Umama uzelula unyawo ugobise unyawo lwesandla sokunxele walubamba ngesandla waphakamisa isandla sokudla ukuba azelule umzimba ugqoke ibhulugwe elombala oyisibhakabhaka.

Udokotela ogqoke ijazi elimhlophe uncedisa isigulani esigqoke isigqoko sombala oyisibhakabhaka ukuzelula umzimba ngendlela yokuba ahlale elempilakahle.

Umuntu ongubaba ulimele uvale lapho alimele khona engalweni ngelembu elilombala oluhlahlaza oyisbhakabhaka uvale ngezandla ugqoke isigqoko saphezulu esimhlophe lebhulugwe elombala wesibhakabhaka, ipenda lapho ahlezi khona kumhlophe.

Isikhathi sokuhlola ukupompa kwegazi emzimbeni wesigulani kuphezu kwetafula ,kulombala omhlophe loyisibhakabhaka ,oceleni kulesigulane esihlolwa ngudokotela esebenzisa lowo mtshina.

Izikhali ezisetshenziswa ngodokotela ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo kuzigulane ehlanganisela ukuhlola ukupompa kwegazi emzimbeni ilembala etshiyeneyo ohlanganisela omnyama lomhlophe.

Udokotela wesilisa uhlezi phambili kwethebuli emhlophe ufake isikhali sokuhlola izigulani endlebeni ulomakhalekhukwini phambi kwakhe ophezulu kwethebuli ofanekise udokotela wesifazane

Imtshina etshiyeneyo esetshenziswa ngodokotela labomongikazi ukuhlola imkhuhlane etshiyeneyo kuzigulane kuhlanganisela ukubona indlela igazi elipompa ngayo emzimbeni

Imithi yesintu yokwelapha izigulani imikhuhlane etshiyeneyo ihlume egangeni, ilamahlamvu atshiyeneyo amanye makhulu amanye mancane.

Umuthi wesintu wokwelapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo ohlanganisela ukulunywa yisisu kanye lokutshaywa likhanda ulamahlamvu amakhulu aluhlaza omunye umuthi umila phansi ulamahlamvu amancane.

Umuthi wesintu wokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo ulamahlamvu amakhulu aluhlaza ulapha imikhuhlane enjenge sisu esilumayo kumbe ikhanda elibuhlungu.

Umuthi wesintu wokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo kuzigulane uhlume enhlabathini okugcwele amatshe. Ulamahlamvu amakhulu aluhlaza. Kuleminye ehluma emaceleni imithi emncane.

Imithi eyesintu eyokwelapha izigulani imikhuhlane etshiyeneyo isegangeni okugcwele izihlahla ezinye zimfitshane ezinye zinde, zilamahlamvu amanye makhulu amanye mancane.

Umuthi wesintu ohlume eceleni kwesihlahla egangeni ulamahlamvu amakhulu lamancane aluhlaza njalo welapha imikhuhlane etshiyeneyo ehlanganisela ikhanda kanye lesisu.

Imithi yesintu etholakala egangeni eyokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo ehlanganisela ukutshaywa likhanda lokungcola kwegazi. Ilamahlamvu amakhulu lamancane aluhlaza.

Umuthi wesintu osetshenziswa ngamadokotela ukwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo ulamahlamvu aluhlaza njalo ulezigodo ezibomvu, uhlume duze le dwala.

Imithi yesintu ehlume indawana ezitshiyeneyo egangeni. Ilamahlamvu aluhlaza amakhulu lamancane, amanye akhona abomvu, ngeyokwelapha imikhuhlane ehlanganisela usiba.

Imithi yesintu emibili elamahlamvu amakhulu lamancinyane. Eyokwelapha abantu abagulayo. Omunye ulamahlamvu amakhulu aluhlaza, omunye njalo ulamahlamvu amancane.

Umuthi wesintu wokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo okuhlanganisela umkhuhlane wofuba ulamahlamvu amakhulu aluhlaza kanye lamahlamvu amancane

Umuthi wesintu owokwelapha uzigulani ezigula imikhuhlane etshiyeneyo ehlanganisela ukutshaywa likhanda, inyongo kanye lokulunywa yisisu, uphakathi kwezigubhu ezimbili ezilithanga.

Umuthi wesintu wokulapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo , amaphilisi amhlophe aseceleni kwegabha elimhlophe libhalwe ngamabala abomvu kwafanekiswa isihlahla esiluhlaza eceleni

Imithi yesintu yokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo iphakathi kwemiganu emikhulu lemincane omunye umganu umhlophe ulamahlamvu emithi aluhlaza eminye imithi ilamaluba alithanga

Umuthi wesintu wokwelapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo uhlume enhlabathini ulamahlamvu amakhulu lamancane aluhlaza eceleni kulamaluba alombala obomvu, olithanga kanye lomhlophe.

Imithi yesintu etholakala ezihlahleni ezitshiyeneyo ezilamahlamvu aluhlaza kanye lamaluba alombala olithanga labomvu, ngeyokwelapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo.

Umuthi wesintu wokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo uphakathi kwegabha elilombala omhlophe kanye lesivalo esiyisibhakabhaka. Ubhalwe ngamabala amnyama.

Umuntu wesintu wekwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo, usegabheni elimhlophe elilesivalo esiyisi bhakabhaka kubhalwe ngamabala amnyama.

Umuthi wesintu usembodleleni ezimnyama ezilezivalo ezimhlophe. Uphezu kwetafula udokotela uwufaka phakathi kwamabhokisi abomvu alombala njalo olithanga .

Umuthi wesintu osetshenziswa ngamadokotela ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo ehlanganisela ukutshaywa likhanda lokulunywa yisisu. Uphakathi kwegabha elimhlophe.

Imithi yesintu emibili yokwelapha abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo ihlume egangeni ilamahlamvu aluhlaza omunye wakhona uphume amaluba phezulu

Umuthi wesintu owokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo kuzigulane ufakwe phezu kwelembu elimnyama, kwafakwa insimbi emhloohe ohezu kwawo, ilamahlamvu aluhlaza.

Umuthi wesintu osetshenziswa ngodokotela ukwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo okuhlanganisela owenyongo usephepheni elimhlophe njalo lilamabala ayisibhakabhaka.

Umuthi wesintu osetshenziswa yizigulwane ukwelapha imikhuhlane yohlobo olutshiyeneyo kulamahlamvu aluhlaza kanye lesigodo esiluthuli

Imbodlela elomuthi wesintu owokwelapha , ilesivalo esimhlophe , igabha lakhona limhlophe , uphepha lakhona lapho okubhalwe imlayezo wokwelapha ngomuthi lowu , ilombala wesibhakabhaka, ibisisiba lombala omhlophe njalo

Imithi yesintu ehlume egangeni yokwelapha imikhuhlane kuzigulane etshiyeneyo. Ilamahlavu aluhlaza kanye lamaluba alithanga.

Imithi yesintu yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo kuzigulane omunye wakhona licena welapha imikhuhlane enjenge nyongo kanye lezilonda ilamahlamvu aluhlaza.

Umuthi wesintu wokwelapha isigulane imikhuhlane etshiyeneyo kulamahlamvu awomileyo alamaluba alithanga . Uphakathin kwenkomitsho emhlophe ebhaliwe ngamabala amnyama

Umuthi wesintu uhlumile njalo ngowokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo, kulamahlamvu amakhulu kanye lamancane aluhlaza.

Imithi yesintu yokwelapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo. Ihlume egangeni. Eminye yizihlahla ezinkulu, eminye lutshane oluncinyane. Zilamahlamvu aluhlaza.

Imithi yesintu yokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo ehlanganisela ukuhlambulula igazi elingcolileyo emzimbeni .Ilamahlamvu amakhulu lamancane aluhlaza.

Imithi yesintu yokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo ilamahlamvu aluhlaza omunye owokwelapha amazinyo abuhlungu ulamahlamvu amakhulu aluhlaza lamaluba abomvu. Omunye ngowokwelapha amadlala.

Umuthi wesintu wokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo ehlanganisela ukutshaywa likhanda ukukhwehlela Kanye lenyongo ulamahlamvu aluhlaza umile enhlabathini

Imithi yesintu yokwelapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo ehlanganisela ukutshaywa likhanda kanye lokulunywa yisisu ilamahlamvu amakhulu lamancane aluhlaza ihlume phambi komduli olezitina ezincane.

Umuthi wesintu wokwelapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo okuhlanganisela ukukhwehlela kanye lesisu esibuhlungu ulamahlamvu aluhlaza uhlume eceleni kwesihlahla esikhulu

Imithi yesintu eyokwelapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo ehlanganisela inyongo, ukukhwehlela kanye lokulunywa yisisu isegangeni ilamahlamvu aluhlaza lezigodo ezinde.

Umuthi wesintu osetshenziswa ngamadokotela ukwelapha izigulane, imikhuhlane etshiyeneyo. Ulamahlamvu amakhulu, lamancane. Aluhlaza. Useceleni komduli.

Umuthi wesintu osetshenziswa ngudokotela ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini. Kulamahlamvu aluhlaza njalo kulo munye olamahlamvu amancane. olamaluba alithanga

Umuthi wesintu wokulapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo ohlanganisela ukutshaywa likhanda kanye lesisu. Kulamahlamvu aluhlaza njalo ubonakala uphakathi kotshani.

Umuthi wesintu osetshenziswa ngodokotela ukwelapha umkhuhlane wamazinyo kuzigulane, Ulamahlamvu aluhlaza. Kanye lezigodo ezibomvu, njalo ulamaluba.

Umuthi wesintu wokwelapha imkhuhlane etshiyeneyo ehlanganisela umkhuhlane wokutshaywa likhanda kanye lowokulunywa yisisu uhlume eceleni komduli ulamahlamvu aluhlaza

Umuntu wesintu olombala oluhlaza owekwelapha izigulani imikhuhlane etshiyeneyo kuhlanganela lomkhuhlane wofuba kulamahlamvu aluhlaza agcwele izigodo ezitshiyeneyo.

Umuthi wesintu wokwelapha izigulane utshengiswe ulamahlamvu abomvu, uqala ukuhluma njalo lamahlamvu ayi green esesemancane. Ubusutshengiswa ulamahlamvu amakhulu usuhlumile usulungele ukusetshenziswa.

Umuthi wokwelapha owesintu olapha iziguli imikhuhlane ezitshiyeneyo ulamhalmvu aluhlaza uhlanyelwe duzane lomduli olezitina ezincane.

Umuthi wokwelapha ngesintu osetshenziswa kuzigulane imkhuhlane etshiyeneyo .Ulamahlamvu amakhulu aluhlaza ,kuzokuba lomunye umuthi olamahlamvu amancane ohlanyeliweyo .

Umuthi wesintu olamahlamvu aluhlaza uhlanyelwe enhlabathini. Welapha imikhuhlane etshiyeneyo ohlanganela umkhuhlane wofuba Kanye lomkhuhlane woqhuqho.

Umithi wesintu owokuyelapha izigulani umkhuhlane otshiyeneyo okuhlanganisela umkhuhlane wofuba ukamahlamvu aluhlaza njalo uphezu kotshani obuluhlaza

Isihlahla se guava esilamahlamvu aluhlaza, silamahlamvu amancane alithanga sisebenza ukwelapha imikhuhlane eminengi nengi leyokukhwehlela.

Imithi yesintu ephezu kwetafula, umuthi olamahlamvu atshileyo, okhanya ubulombala wamahlamvu aluhlaza. Ipenseli yokuloba iseceleni esandleni sokhohlo, itafula eyenziwe ngeplanka, lamabhuku alegwaliba